Umurima urimwo ibiterwa bifise ibara ry'urwatsi rutoto biterewe mukiyaya mw'ivu ryera, inyuma yaho hari agasozi.

Ikibanza kirimwo abantu bigitsina gore, bariko batora ivyimburwa mu bigega babishira mu mifuko yera, hakikijwe ico kibanza gikikijwemwo n'imirima y'igitoki n'imirima y'ibigori.